Momangeshefelo giikutu ohamu kala muna iikutu yomaludhi nomaludhi, iikutu yoomeme niikutu yootate, iikutu yaanona niikutu yaakuluntu. Iikutu mbika ohayi kala ya hondjwa nawa nongele nena owa yi mo, oto zimo owala wa mona kutya nani nangoye oho vulu okufewa.

Aantu ihaya ende we niimaliwa yili peke oshoka oshanika oshiponga . Aantu nenge nditye aafuthi ohaya yakula ko iimaliwa yaantu . Ashike ngele nena owa ende nokakalata koye hoka kena iimaliwa ngawo owa ninga iilonga oho yi owala mostola tolanda shi wa hala ngoye togandja okakalata opo kuze iimaliwa mbyoka yapumbiwa.

Iimaliwanohayi longo iilonga oyindji. Nena ngele kuna iimaliwa, kuna shi tovulu okuninga. Iimaliwa ohayi landa iizalomwa yetu mbyoka hatu zala ngele tatu zi po. Iimaliwa ohayi landa woo iikulya mbyoka hatu li opo twiipaluthe momagumbo getu.

Aantu iha yalongo we nuudhigu ngele ta yapungula omauyelele, kombinga nkene aantu yomaludhi nomaludhi yapungula iimaliwa yawo. Ohayalongitha ihe ookomputa, moka omo haya pungula uuyelele womuntu kehe apungula iimaliwa ye.

Owa hala wu kale wuli mondunda tayi monika nawa? Momangeshefelo giimeno omuna uupoto moka mwa kunwa iimeno iiwanawa. Uumeno mboka hawu ithanwa uumeno womwenyo, ngele keli pehala lyoye oho kala wu uvite ombili yokomwenyo shili.

Owe enda ko tuu nale komangeshefelo giikutu? Hoka ohaku kala aantu taya landitha iikutu yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka haya kala oyo yene ye yi hondja nenge ye yi landa kondje yoshilongo. Iikutu mbika ohayi kala iiwaanaa shili.

Ehumokomeho olya ninga iinima iiwanawa niipu nekwatathano pokati kaantu ye li momamahala gi ili nogi ili nalyo olya ningwa epu moka aantu haya longitha owala oongodhi okudhengelathana opo ya thikithe omatumwalaka gi ili nogi ili. Ohaya longitha wo omambako goko makutsi ngele ye li mokati kaantu opo kaaya ninge ekudhilo ngele taya pulakene koongalo dhawo.

Muuyuni sho mweya ehumokomeho aantu ihaya kuutumba we kiipundi yiiti nenge yiipilangi. Oyeli haya kuutumba kiipundi mbyoka ye etwapo nuunongo iipundi mbyoka yina omatalashe no hayi ithanwa omatyofa.

Aantu ihaya lala we koombete dhiipilangi, aashona lela. Aantu ohaya lala koombete dha ningwa nawa, oombete dha payindwa nawa, oombete dhi na omatalashe omawanawa, omatalashe ngoka shampa wa lala ko omuntu oho kala wu uvite ombili lela ito tsuwa moombati ngaashi oombete dhiipilangi hadhi tsu aantu moombati.

Ombaanga yotango muuyuni ndjoka hayi ithanwa First National Bank, nenge FNB. Oyi li hayi gandja iimaliwa, nenge omagano golupandu, kaantu mboka ye li yena ohokwe muudhano wetanga lyokoompadhi nenge etanga lyokomake.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Omuntu kuna shi tovulu okuninga waana oshimaliwa okutya nee okweenda pomahala gi ili nogi ili nenge okupalutha olutu lwoye mwene. Iimaliwa ohayi longithwa okulonda oolofa nenge okulanda iikulya, onkene oshimaliwa oshili shasimana noonkondo methimbo lyopaife.